Ogha piki nga abeese omusabaze einhuma alikuvuga alikubita mungila eli kubitamu nh'ente, ente edhi kulemberemu mumaiso nti ntono edhili einhuma nnhenhe, ente edhisinga dhili mulangi ya kisitaka ghabula edhindhi dhili mulangi ndhilugavu. Kumbali ghaligho enhumba bagizimba bagita ku amabaati mammyufu ghaligho nhe kyoloni bakyizimba bakiyoyota bulungi kyo nha kiliku amabaati amamyufu.

Abakazi batyeime kumukeke omusesemufu babili oghundhi alinze einhuma yefundhike aya mbeli lugoye lummyukilivu yesibaku nhi leesu yakilagala. Omukazi oghundhi atyeime mumaiso musanhufu alikuseka agemye nhi kumukeka.

Abantu bangi abakazi nha basaadha bali kulubalama olwennhandha, kumbali kulubalama ghaligho nhe kibale ekighanvu ate nga kinhenhe. Abantu abandhi abali mumaadhi mundha abandhi bali kumbali kwa maadhi kuliya, abandhi bagemye dhimanvili edhili mukala edhendhaghulo.

Enhumba yakalinha yazimbibwa era yaserekebwa nhobutegula, yazimbibwa ku nhekisagati kungulu bagibbulasitinga bulungi kuluya okwekisagati ghaligho omuti ogwa kula.

Empologoma eikaikainhe ghansi nga eli kwendha oti kulambaala. Empologoma enho elinze mu mabbali ela nga elingiliile, gyelingiliile eliyo obusubi obukalukalu. Empologoma enho elinha ebiviili bingi inho okusingila ilala ku nkoto, ghaligho ebiviili bingi inho.

Abaana bali mu maiso oghe nnhimilo, elimu obusubi obukalukalu. Basanhufu abandhi bemeleile abandhi batyaime. Abaana banho bambaile engoye dha langi dha ndhaghulo. Mulimu abali mu ngoye dha bbululu, abandhi bambaile kyenvu, abandhi bambaile bimyukilivu bonabona basanhufu.

Emmotoka dhili ku tambulila ku luguudho, mmotoka edindhi dhili kwetolola olugudho ghe lwetololela. Kumbali gh'enguudho dhino eliyo amayumba maangi agandhi galinha amabaati mammyufu agandhi galinha amabaati meeru. Kumbali ela ghaligho nh'eisubi lya langi ya kilagala.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

akanhonhi akayoyote akalinha omunwa omuyoyote nga mweru, kalimu nhi langi endheru mu maghagha gaako nhi langi endhilugavu, kenelaile mu busubi obutonho nga bughanvu. Kumbali gho busubi ghanho ghaligho amaadhi agakulukuta ag'omwaala.

Enaikonta baagizimbaku kumbali nh'emiti. Mundha ghaligho ekidhomolo kilala kya langi ya kyenvu. Kumbali ogh'enaikonta ghonha ghonha gheeye bulungi ela nga ghatukula ghazila kikaba ghaile nh'ekilala. Kumbali agho ghaligho emiti ghaligho nh'ensikosiko emiti gyonhagyonha gili mu langi ya kilagala

Abasaadha batyaime balli kumato elili kuseyeza ku maadhi age nhandha amangi, omusaadha oghundhi ayambire olugoye olwirugavu nhe mpale eya giini, agemye nkasi nga era aginhike mu maadhi. Omusaadha oghundhi atyaime yena agemye enkasi eginhike mu maadhi.

Ebibala ebye bika ebyendaghulo nga babitele ghalala babipanze bulungi mulimu amalibwa, mulimu enhanhansi, obutundha, enhanha, obutungulu byona byona babitere ghalala, obuyagi mwabamu ovakedo byona byona babitere ghalala nga era babipanze bili kibonheka bulungi inho.

Omukazi ayambaile ekitengi kya langi emmyukilivu. Asibyeku nh'ekitambaala ku mutwe kimmyufu. Abeese ekiibo kye baganziikemu muwogo baganziikamu gyambiya, baganziikamu nh'ekithupa eky'amaadhi ekyelele baataku nh'ekutiya kungulu. Enhuma ghe eliyo eisubi lya kilagala.

Abasaadha banna batyaime ku mato abiri agali kuseyeya ku maadhi ge nhandha, ababiri batyaime ku lyato lindhi elya sigibwa langi emyufu nha babiri batyaime ku lyato lya kilagala . Ku lyato lya kilagala kuliku omusaadha ayambaire enkofira eya kyenvu agemye nhe enkasi ali gikuba mu maadhi.

Omusaadha eyebwiseku akagoye akeirugavu ku munhwa alina enviri enkulu ku mutwe gwe ayambaire olugoye olulimu langi edhendaghulo, mulimu langi eya kisitaka, mulimu langi endhirugavu mwabamu hno busaze obwa langi endheru.

Abakazi bangi batyaime mu katale, buli mukazi alinha olugali ku mubili gwe lwaleze. Ela nga engali dhebaleze dhiliku ebintu ebyendhaghulo. Abandhi bali kusukizaaku bidhandhaali, abandhi bali kusukizaaku kawo.

Akanhonhi akalinha omunhwa omusongovu nho bwiso obummyukilivu, kalinha amoya amamyukilivu gabamu nha gandhi agali mulangi eya bululu kemereire era nga kegamye kanhweziza kukati, kalinha obugele obusongovu.

Amammotoka mangi inho agebika ebyendaghulo nga gasimbizibwa enhi lili agandhi ghaigulu ku kizimbe agandhi gali ghansi kukizimbe kumbali oghe kizimbe kinho ghaligho ebizimbe ebindhi ebyendaghulo edhili mulangi edhe ndhaghulo edha dhi sigibwa ku.

Omukazi ayambaire egomasi nga nkaire kaire erimu ebimuli byalangi dhandhaghulo yakodheraku n'ekisikati kungulu alikusensa ebidhandhali, ebidhandhali bino alibisenkeza kulugali, olugali luno lukaire era nga kumbali empube dhalulumaku lwaidhamu n'kituli.

Ente dhili kulya aisubi mukibangilizi ekinhenhe ekye tolweelwa obuti kumbali, eisubi lili mukibangilizi munho lya kilagala era nho buti obuli kumbali okwe kibangilizi kunho bwonha bwa kilagala. Ente mulimu endhilugavu mwabamu endhilugavu edhilimu ebibala bala nga byelu.

Abaana abalenzi, bato bato aye nga ti bato inho, abegezaamu okuzaana omupiira. Abandhi basitaime, abandhi batyaime, abandhi bemeleire. Abaana bano bulyomu ayambaile lugoye lwa langi ye, aye nga abasinga bali mu langi mmyufu. Einhuma ghaibwe eliyo abaana abandhi ababakubye omugongo.

Omwaana mughala ayemereire ku mu lyango gwa kayumba ke bakubisa embawo enkaire keire ayambaire aka bulaghuzi ka langi ndheru ya yambala nha la sikati akalimu ebibaya baya ebyeru nhe birugavu ayambaire nhi mu bigere ayambaire sitokisi ndheru. Munda mu kayumba mulimu obutebe obundhi akali mu langi endheru nhe langi emyufu

Ekizimbe kya kalinha bakisigaku langi eya kikusi kusi nga baghandhika ku nhebigambo mulangi endhilugavu, kiliku amadhinisa mangi agandhi maigule agandhi ti maigule. Ghansi ghe kizimbe ghaligho amammotoka gebemereiza gho gali mulangi endhelu ghaligho nha bantu abemereire gho, kumbali ghe kizimbe kinho ghaligho emiti egili mulangi eya kilagala ghaligho nhe ghaya edha masanhalaze edhili kubita kumpi nhe miti ginho.

Omukazi ayambaile olugoye olwa bululu, yesibye nh'ekitambala ku mutwe ekirimu langi edh'endhaghulo omuli langi emyukirivu, langi yakyenvu, langi enndhilugavu. Alinha nha kaghuzi keyesibye mu nkoto. Eluyi kaliku langi yakilagala, eluyi kaliku langi endhirugavu, yesiire ku kikondho.

Enhanha enhingi einho nnhulugufu dhengeile bulungi badhiyuye mu ma bokisi abili ag'endhaghulo. Amabokisi ge badhiyuyemu ba gakola mu bibaawo. Enhanha nnhengevu edhindhi, mulimu edhindhi edhitali nnhengevu inho.

Omuvubuka ayambaire etisaati endhirugavu abekeire nhe ensagho ndhirugavu ya yambala nhe nkofira ndhirugavu ku mutwe alinha abaana bali kusiba ebilangi mu maiso gaibwe. Abaana abandhi amaliliza okubasiga mulala gwali kusiiga

Ekinhonhi kili kugulu kila mwibbanga kighanhike amaghagha gakyo ghagulu kili kuguluka kisongweile amagulu gakyo einhuma era nga kili ngilile emberi yekili kugya.